kuni misilete aana afamannohu bunu minenna sagalete mineeti tsiyooni yinanniho aletta cuukkote afamannoho.

Kuni misilete aana afamannohu egensiishshaho kuni egensiishshi xawisannohu Hawaasi quchumi latishshu beeqqo e"o ganba assate amaale mine ikkinota xawisanno egensiishshaati

Kuni rosu mineti koni rosu waalchira ooso roso rossaanna mitu mitu seekke macciishshanna mitu mitu mugganni nootta leellishano

Kuni misilete aana afamanno manni sirbanni afamannohu sirbanni afamannohu uminsaha ikkinoha budenna dhagge leellishanni sirbayi leellanno sidaami mannaati.

Kuni daraare noo haqqi rejichoho yinanni wole haqqe gede daraaranoho, xa daraarara darre nootta leelishano misileti

kuni maxaafaho? kuni maxaafi qixxaawinohu ameeriku daga alamete latishshi uurrinshawiinni afinnoonni woxunna ogimmate irkonniiti irkonniiti?

Beettu doogote kaameellate badheenni xexxerisu aana ofolle uurrite noo kaameellara hatteera badheenni isino uurre no. Xexxerrisisi aana yaate.

Kuni intannirenna angannire daddallanni mine ikkanna konni dargira beettu dinnicha gafe hirannino

Kuni way qooxeessati kuni way qooxeessi haqqe nooho lowo geeshsha faayyanna lowo geeshsha tashshi assanoo heerateno injaadoho

Kuni manchu misilete aana leelanohu lowo geehsha biifanoho umo fixirino gari albi mannino lowo geeshsha biifano togo fixiriro

Tini ra'inota shiimmaddanna jajjabba dinboonni sagale hidhinanni mine ikkanna albaanni leellitaati kayiinni sindete hayiixunna wolu woloottu xoxxuu sagaleeti

tini biiffanno marre gangalantanni base ikkitanno tenne basera sheekkunni dancha gede assine sidaamu mine minnoonni minna biiffanno qooxo ledo.

kuni misilete aana afantannori baadi xaggaati. xaginaatehonna sagalimmate horonsi'nanni xagga ikkitanna, kuri giddo: barbare, qunqumado, tumu wajju, shiqonna babaxiteewori leeltanno.

Kuni eletiriikete uduunne hirranni mineeti? Kuni ijaarshu uduunne hirranni mineeti?

Kuni fotote aana leellannohu safote owaante uyinanni bayichooti. Konne safote owaante uyinanni bayicho telete yinanni bayicho ikkanna mannu owaatamanni leellanno. Owaatamanni noo owaanteno tele birre fa'nanni leellanno.

Kuni misilete aana afamannohu giwirinna ikkanna, konni giwirinnira beettu hoowete giddoodi giwirinna loosirate baatto qottisanni leellanno.

kuni kaasete geeme godo'linanni mineeti hakko mine beettu kaase ganaraati?

Kuni misilete aana afamannohu sumudaho. Kuni sumudi xawisannohu meba yinanni dunkaanu loosi daddalo woyi loosi xawishsha aannoho.

Kuni foottote aana afamanohu bunu mine ikkanna beettu silke amade noottanna qoxxeesu lowo geeshsha biifinoha ikkinotta kulittano

kuni fotote afamannohu danchu garinni winxoonni kaansoonni shaanaati. kuni shaani xiqili goomeni yineemmmoho qooxeessu woshshatto garinni. kuni shaani lowo geeshsha latinohonna biifinoho.

Kuni ammanote mineeti kuni ammanote mini alatta cuukote mulu wongeelli maganu mineeti kuni mini lowo geeshsha biifanno mineeti.

Tini misilete aana afantannoti sagaleete tini misilete aana afantannoti sagale lowo geesha coommitanno sagaleeti ayib yinannitino no lowo geesha coommitanno hoteellate hirranni sagallaati

Kuni gallanni mineeti misilete aana leellannohu kuni gallanni mini misilete aana leellannohu lowo geeshsha biifannoho giddosiino babbaxxitino biinfillu haqqe afironoho danchu qooxeessira afamanno gallanni mineeti

Kuni footote aana afamannohu ayiirradu kalaa selemooni lalleho ayiirradu kalaa selemooni laallehu sidaamu daga qoqqowi amaale mini songaafichaati

Kuni foottote aana afamanohu maxaaffaho woyi metsetete kuni dandiineemmo yaanno birxichinni qixxawino maxaaffati

Kuni jawa manchooti lowo geeshsha kuni lowo geeshsha jawu manchi seemma uddire angate cuuicho wodhe ofolle no

Tini misilete aana leeltannoti mini saadaati tini mini saada saate. Saano kolisho saati lowo geeshsha faayya saati.

Kuni misilete aana afamanno manni sidaamu manna ikkanna qalacco amadino wonqono amadino uduunne konne loonsoonnihu egennotenninna hayyotenni ikkanna mannu amaxxara mito olaho horonsirara amaxxino uduneeti.

Tini baadiyyete qoxxeesira anfanni gallanni minnati, lowo geeshsha biifano minnati

Kuni fotote aana afamannohu mooziiqu uduunni gitaari woy boksi gitaari yinaniho lowo geeshsha biiffanno huuro aanno muuziiqu uduunneeti.

Kuni fotote aana afamannohu mooziqu uduunneeti. Kuni muziiqu uduunni keyboard yaamamannoho isono horoni'nannihu babbaxino faarso farsi'nanni woyite horonsi'nannoho. Aannoti huurino lowo geeshsha fayyate.

Kuni misilete aana afamannohu mini uduunnichooti Kuni mini uduunnichi mini giddo babbaxxinota seesaho kaansanni muro kaanse ka'ne seesaho horoonsi'nanni uduunnichooti Kuni uduunnichi lowo geeshsha biifannoho mineno biifisannoho yaate.

Ayirradu sidaamu qoqqowi mootimmate peresidaantichi desti ledamoho? kalaa desti ledamohu qaaqqo daae yaanni no?

Kuni misilete aana afamanohu qaaqqulu rosu mineti Ayirradu Birhanunna ledosi noori Towaanyo assittanni afantanno

Angate cuuicho nooho footo leeltanno tini cuuicho lowo geeshsha biiffanno cuuichooti.

kuni misilete aana afamannohui muronna laalote tini laalo burtukaanete laalooti tini laalo lowo geeshsha coomitanno laalo sholoolle dancha gede assine worroonni laalooti.

kuni ogimmate looso loonsanni bayiicho ikkanna manchu ogimmatenni siwiilla tumate buufiranni leellanno siwiilu kayi tummannihu booso iibbanni no.

tini fotote aana leeltannoti shiima suuqeeti, qooxeessiseno lowo geeshsha giwisannoho albaanni nooti akkala qorqorrono iseno lowo geeshsha shiimate mare hidhateno goshooshshannokki suuqichooti.

kuni misilete aana afamannohu biinfilleho kuni biinfillino horonsi'nannihu xaa yanna budinni adhattoe woy adhammeemmo yaate ayyaana woyi barra ayiirrinsanni misileeti.

kuni misilete aana leellannohu superimaarkeetete uduunneeti konne superimaarkeetete duunnoonni suuqe giddo danchunna lowo geeshsha babaxino uduunni rainohu babaxino hirranni uduunni no kunino lowo geeshsha biifannonna uduunne duunnanni bayiichooti.

Kuni misilete aana afamannohu kameelaho, kuni kameeli hodhishshaho horonsi'nanni kameela woy mini kameelaa yinanniho lowo geeshsha biifadonna injaado kameelaati.

Kuni misilete aana afamannohu Maganu mini giddoonni biinfilleho horonsirannoha ikanna kunino Alatta cuukkote mulu wongeelle amma'note mini giddoonni afamanno masqalaati.

Kuni wodiidi sidaami zoone gashshaancho ikkinohu kalaa mangashi afansha aanna haare aanni noo fotote leellannohu.

Kuni misilete aana leellannohu ijaaraho. Kuni ijaari lowo geessha biifanno ijaaraati. Hoteeelete addinta biifanno ijaarati.

Kuni sidaamu uduunne uddire qolonna gonfa uddire anga qalacconna wonqo amaxxino manni sidaamu budi garinni uddirino mannaati kuni manni lowo geya biifanno

tini misilete aana leeltanno noo beetto dananchi lowo geeshsha dancha dananchooti kuni dananchino dananchise aana wole lendoonni dananchooti wolu afiinnino wiigete yaamamanno. Beettote kayiinni biifinose.

kuni hawaasi garbi aana nooho konni aana noohura sidaamu sicci itiyopiyu wo'mmu sicci woyi baandiiru no.

Kuni misilete aana afamannohu hodhishshaho woy hodhishshu kaameelaati kuni hodhishshu kaameeli lamunna sasu shoolu manchi aleenni diharannoho.

kurino ispoorte loossanni noo ispoorteete basera afantanno oosooti. tenne hulluuqa woyi qale kubbine mereeroonni sa'nanni godo'linanni godo'leeti.

kuni misilete aana afamannohu sagalete, tini sagale lowonta biiffanno sagaleeti tima qeeqalo shaanunni faayya gede lowo geeshsha coommitanno sagaleeti.

Konne mannu gamba yee uurrino mereero hawaasi quchumi giddooti mitte mayiitinna mittu labbaahu adawu agaraano mereeronsa no

kuni gidenna babaxitinore intannire duunne hirranni mine ikkanna hidhara marro manni amade noo borssi kayiinni albaanni leellanno,

kuni fotote woyi misilete aana leellanno mannu adawu agaraano ikkanna tenne adawu agaraano woyi maarshi baandete muziiqa haadhe hadhanori widooti.

Koye footote aana afamanno mani qoqqowu gashshaano ayiirradu kalaa desti ledamohu hattono isi ledo daggino gashshaanote bissa qaaqquule rosu minire ledo

Kuni misilete aana leellannohu amma'note xawishshaati konne amma'note gambooshshira amma'note massagaano ammanaanonsara xawishsha uyiitanni no

kuni misilete aana afamannohu laalote tini laalo mangote laalooti tini mangote laalo geeshsha faayya laalooti hasi'nniha ikkiro ga'mmine itataeno ikko cancanne juuse assine angani.

ee kuni manni cuuattote ayyaaniri taawoota haare massani noo mannaati kuni mereeroho kayiinni higgete agaraasinchi afamanno,

kuri hodhishshu wirrissaati? kuri hodhishshu wirrisuwa hashsha hadhayi no?

Kuni misilete aana afamannohu bununna sagalete mineeti kuni bununna sgalete mini biifanno tashshi yaanno manna goshooshanno mineeti.

Tini misilete aana afantannoti dubbu saadaati. Tini dubbu saada su'mase qorke yaamantanno tini qorke lowo geeshsha goowase seedate iseno dubbu saadaati.

Kuni misilete aana afamannohu bununna sagalete mineeti. kuni bununna sagalete mini kidaane mireti baarinna ristooraanti yamamannohu afamannohu Alatta cuukote quchumiraati lowo geeshsha biifanno bununna sagalete mineeti.

Tini doobbichoho kuni doobbichi woyim tini doobbicho meyaa doobbichooti meyaanna labba doobbicho bandannihu umisi aana dananchu woym haamatu dananchi labbaha ikkana togooti kayiinni aanase dananchu nookkiti meyaate.

Kuni misilete aana leeltannoti murote. Tini murono weesete. Weese sidaanchu minira badheenni afantanno. Lowo geeshsha biifadu garinni no. Kaade gante daddartino lawinoena hogu shunkurtimma shaalino.

kuni egenshiishshu egenshiishshi xawisanno egenshiishshaati kunino hoola pirintingi pireesi footo kayinsanni mine xawisannoho egenshiishshaati kuni hoola foto kayinsanni egenshiishshi afamannohu aleta cuukkote quchumi giddooti.

Kuni xagisote mineeti? konne mine ogeessu mitte amara mirmara assayi no?

Tini kalaqote qooxeessaati. Tini kalaqote qooxeesuubba lowo geeshsha faayyate. Ikkollana kayinni kinchaamete gooro noote harate ikko doogo fushshate lowo geeshsha qarrissanno qooxeessuwwa labbanno.

Kuni ayirradu yaiqoobi yoddoruhu fotote aana leellannoho fotote aana leellannohu iso calla ikkikkinni ofolllite noo manni isi sabbakanna ofoltino konforaanseeti.

Kuni bununna shaete woyi bununna sagalete mine ikkanna kuni bununna sagalete mini lowo geeshsha biifannoho giddosiinni noo xawissanno gama gama egensiishshuwa juusenna piizu noo gedeeti.

Kuni misilete aana leellannohu sumudaho kuni sumudi xawisannohuno industirete latishi borro mine ikkasi xawisanno sumudaati

Kuni misilete aana afamanohu gallanni minnaati gallanni minna tini lowo geeshsha biiffanno galanni mina qooxeessansa huxxinoonnite danchu garinni biiffanno gallanni minnaati.

Kuni misilete aana afamannohu muuziiqu uduunneeti, kuni muuziiqu uduunni diraami yaamammannoho kuni diraame yaamamannohu alba dibbe ga'ninanni dargira riqiwame yaannasichimmate dayiinoho lowo geeshsha biifannoho uduunneeti

Tini supperimaarkeettete gumma hiranni bayiichuwa ikkitanna konne darga albaanni leeltanno buudhinanni buurra bisohonna danachoho buudhinanniri lowo geya biiffaateti.

Kuni siccoho woyim badooshsheho horonsi'nanni siccooti hakkuno Allamuru heeshshote caabbichi maga'note mini xawisanno siccooti.

Tini fotote aana afannitanoti lowo geesha biiffano fetenneeti. Tini fettenne umo fixxi'irate horoonsi'nanni fettenneeti.

Tini rosaano rosu mine rosu kifile giddo roso rossanni leellitanno. yuniform uddidhino. lowo geeshsha biifado gede ikkite no.

Kuni misilete aana afamanohu laalote tini laalono Shunkurtaho yinanni laalooti tini laloono sagale Coomishate horonsi'nanni shunkurtu laalooti

Kuni hee'nanni mineeti hee'nanni minira qoteho wole shiimmaadda hee'nanni minna gedeeti no ku'u kayi jawiidihu hee'nanni mini lowo geeshsha biifinoho.

kuni misilete aana leellanohu umu dananchooti beetto amaxxitino umu dananchi wiige woyi wolu manni wole danancho aanaho lendoonni umooti biifadoho.

Kuni misilete aana leellannohu gallanni mineeti kuni gallanni mini lowo geesha biifanno gallanni mineeti amado seekkinoonninna danchu daninni huxxinoonni gallanni mineeti

kuni misilete aana afamannohu laalote woyimi laalchoho tini laalo hawaawi yineemme intanni laalooti qixxaabbe fultannohu ziwayiite qooxeessinniti.

kuni yaannate loosira baatto loosanni qottisanni mitu wixanni mitu gadawe woyi masimaraho loosi'nanniho yineemmeha wixunniha darani noo mannaati.

Kuni misilete aana afamannohu woyiimi Afantannoti tenne muro giddo albaanni leellanno Ishinchi horrancho ishinchooti yinanni qooxeesaho Lowo geesha umonsa dadiitino biifanno muro Noota horranno ishinchooti

Kuni misilete aana leellannohu bununna sagalete mineeti. Konne mine manchu sagale itanni leellanno.

Kunni bununna sagalete mineeti kunni bununna sagalete minni gidosiinni horoonsiranni noo manni afamano kunni bununna sagalete minni lowogeesha biifano bununna sagalete mineeti ofolinnayi barcimma no hattono horoonsi'nanni uduunuwa lowo gede biifano.

Kuni misilete aana afamannohu amma'note mineeti. Konne amma'note mini giddoonni mannu Magano maga'nanni mitu ofolle uurre Magano maga'nanni leellanno ikkito ikkito ofolline hee'noonni gari lowo geeshsha baxxisannohonna faayyaho .

Kuni misilete ana afammannohu adawu agraanchooti. Kuni adawu agaraanchi misilete aana afamannohu misile xawissanonte gede babbaxxino xawishshanna hedo miillate albaanni kae aanni noo gedeeho.

Kuni gangalaantanni foolishshi'nanninna godo'linyi hagiidhinanni bayicho ikkana bayichu su'mi leewi rezoorte hawaasaati.

kuni mininna biirote uduunnicho ikkanna konne biirote uduunnicho biirote horoonsi'nanni woyite babaxxitino amadote fayila duu'ninaniho.

Kuni misilete leellanno manni babbaxxitino uurrinsha ooso kaa'litanni hasiisannonsare qaaqquulleho uyitanni woyi kaa'litanni buxane kaa'litanni leeltannori soqqansho woyi owaante uyitanni no.

Kuni misilete aana leellanno manchi sidaamunniha gonfa uddire angate injicha usudhinohu seemma uddire gonfa qidhinohu addinta lowo geeshsha biifannoho biifanno qoxeessira ofolle no badhesiinni sidaanchu mini faayyu

kuni ee giwirinnu widoonni hige qixxaawannohu kaashshu woyimmi chigginyete qixxeessinanni bayiichooti konne chigginye qixxeessinanni bayichira awukaato mangono lowo geeshsha biiffanno garinni qixxaabbino.

Kuni fotote aana leellanno hijaari hanafote aana leellanno hijaaraati. Kuni hijaari lowo geeshsha biifanno garinni hanafame leellanno hijaaraati.

kuni misilete aana afamannohu xaasu giddo baadillicho xagga bulbulle ka'neentinni shanfe worre hee'noonniho.

Kuni misilete aana afamanno uduunni muuziiqu uduunneeti. Kuni muuziiqu uduunni boksi gitaari yaamamannoho. Kuni boksi gitaari yaamamannohu aanasi kaabbo woyi kilaampete yinannita usurre hee'noonni.

kuni misilete aana leellannohu hodhishshu uduunneeti kuni hodhishshu uduunni xexerrisaho haammatu xexerrisi uurre noo misileeti

Kuni leellannohu maxaafaho kuni footote aana leellannohu maxaafi rosaanote maxafaati sayiikki kifile rosaanote maxafaati.

Kuni sidaamu dagoomu qoqqowi, wodiidi sidaami zoone aliidi yoo mini hundaa heeranno Alata cuukkote quchumi umi dirimi yoo mineeti. Konni umi dirimi yoo mini lowo geeshsha biifanno.

tini babbaxitino xagga hirranni bayicho woyimmi duunnoonni bayicho ikkanna, waajju tumi koroorimunna babbaxitino insa labbanori afantanno.

Kuni sidaamu manni gamba yee shaafeetate anga wore nooha xawissanno misileeti. Konni misilera badheenni babbaxitino siccuwa babbaxxitino qooxeessuwa xawissannoti lawishshaho Afaare Tigire Sidaammunnihunna..

Kuni misilete aana afamannohu muuziiqu uduunneeti kuni muuziiqu uduunni huuro gotti assate horoonsi'nanni muuziiqu uduunneeti.

Tini fotote aana leeltannoti mooziiqu uduunnuwa ikkitanna tini mooziiqu uduunnuwa iffekiterete yinanni woyimmi gitaarete huuro biddi assate horoonsi'nanni mooziiqu uduunne iffekiterete yinannite

Kuni misilete aana afamannohu ogimmatenni Loonsoonni uduunneeti kuni ogimmatenni loonsoonni Baatto loosirate horonsi'nanni uduuni xikke woy Heellakko yaamamano uduuneeti.

Kuni babbaxxino loosu uduunneeti. Kuni babbaxxino loosu uduunni zaafaho yinannihu, haanto qotto, meesane afantanno. Kuni afantanno baayichino insanni hirranniwa konne ogimmate qixxeessinoonni uduunne hirranni baayicho ikkanno.